Tranombarotra lehibe mampiranty kazarana vokatra ho fanatsarana ny endrika amam-bika, maro karazana azo hisafidianana tsara toy ny: diloilo fanosotra amin'ny volo, ny savony fanasana loha, n'y menaka fatao amin'ny tarehy.